Umongikazi osendaweni yasesibhedlela lexhegu elizondinga usizo kumongikazi labodokotela. Kuvame ukuthi bantu nxa sebekhulile balokuhlaselwa yimikhuhlane eminengi okubangela ukuthi bahlale besiya endaweni yasesibhedlela bedinga usizo.

Umama oze ukuzobona ogqiha labomongikazi ugqoke into ezilamabalabala uphethe ingane. Ingane abayihlaba ngomongikazi okuchaza ukuthi ingane ingabe ongezwa kuhle beze ukuzodinga usizo emtholampilo.

Ibhasi elimhlophe elingabe lilethe abezempilakahle. Abezempilakahle behamba besiza umphakathi, kulabo abagulayo lalabo abangabe befisa ukuzwisisa ngezifo ezitshiyetshiyeneyo.

Udokotela osesibhedlela, ovela kuyasiza umuntu ogulayo. Lapho ehlubula ingubo, akade ezisebenzisa ngesikhathi ehlinza, kumbe esiza umuntu ogulayo. Lapho ezikhipha ukwenzela ukuthi uma kulomkhuhlane oyabe usalele, ungamemetheki.

Umama ogqoke isigqoko esilamabalabala uphethe ingane. Ingane ibukeka ingezwa kuhle ngoba nangu umongikazi uyamhlaba umntwana umuthi wokuthi asile. Njalo ukuletha umntwana esibhedlela egula kuyasiza ukuthi umntwana aphangise ukuthola usizo.

Abezempilakahle ababona ngokwemikhuhlane emibi okwezinga eliphezulu abagqoke baphelela ukuze bangathathi imikhuhlane kulowo osedlulile emhlabeni abamphakamisileyo

Abezempilakahle abathwele umuntu ongab' ehlaselwe ngumkhuhlane onzima. Njalo bayenza lokhu bevikela abanye ukuthi bengatholi lowo mkhuhlane njalo labo bagqoke impahla ezibavikela ukuthini bawuthole lowo mkhuhlane omubi kangaka.

Amanzi aphuma empompini abalulekile ngoba izandla zakho zingaba lengcekeza kuyasiza ukuthi ugeze izandla zihlanzeke. Ngaleyondlela kuyasiza ngoba awutholi imikhuhlane eminengi oyithola usidla.

Ubaba ulungisa ibhayisikili. Lingabe lifile ngesikhathi bevela ekhaya bezodinga amanzi lomama. Lapho umama yena esikha amanzi usezalinda ubaba ukuthi ma eqeda kulungisa ibhayisikili lakhe abesemthwala yena lesigubhu samanzi.

Abafana abane abaseskotsho bekhelela amanzi esigubhini esisodwa , leso sigubhu sikhulu sokungenzeka ukuthi bayahamba besibambisene noma bayahamba bephumuzana baze bayefika ekhaya

Emaphandleni kulezakhamizi ezasizakala ngokufakelwa izimpompi eziphuma amanzi ahlanzekileyo, okuyikho okubasizayo ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo angeke abagulise.

Umama wasemaphandleni owesigaba esithile lapho esikha amanzi empompini, amanzi ayiwo ahlanzekileyo. Sokwehlukile lakudala lapho ababesikha amanzi ezifuleni ayabe engahlanzekanga.

Umongikazi osesibhedlela osiza umntwana ngokumthontisela umuthi ukuze umzimba wakhe uyenelise ukubana uzivikele kweminye imikhuhlane ephangisa ngokumemetheka esgabeni.

Ingane encane egqoke isikipa esiyisibhakabhaka. Igeza izandla isebenzisa isepa, beyithelela amanzi ngumuntu omdala ukuze iyenelise kuthi igeze izandla zayo zihlanzeke. Loma esiyakudla akasadli lengcekeza.

owesifazane ogqoke isigqoke esilamabalabala njalo ebhabhule umntwana omncane lapho esesikotshweni egezisa amabhakede lakhe efuna ukuthelela kuwo amanzi.

Abantwana abancane abangamantombazane labafana bayabhukutsha esifuleni. Lokhu kungabe kubalulekile ukuze kusasa uma bekhulile bakhula belolwazi lokubhukutsha kodwa lakho kubalulekile ukuthi ma bebhukutsha endaweni ezinje kube labantu abadala eduze.

Umuntu ogeza izandla ogeza empompini ephuma amanzi ahlanzekileyo ,kungabe kungumuntu ogeza izandla ukuthi ayekudla kumbe obebambe into engcolileyo osesenza ukuthi izandla zakhe zihlanzeke.

Abantu abahlala emaphandleni abangela ndawo ezihlanzekileyo ezokukha amanzi, kumele bethi ngemva kokuthola amanzi esifuleni bawabilise yikho ukuthi abe sesimweni sokuthi asebenziseke kumbe anatheke.

Omama abasempompini abakha amanzi. Empompini eyangabe yafakwa liqembu ele UNICEF ukwenzela ukuthi umphakathi usizakale ekutholeni amanzi ahlanzekileyo, bavikelekele emikhuhlaneni emibi etholakala emanzini efana labo Chorela

Ubaba uvule impompi evulela umntwana okhelela amanzi esigubhini kungabe amanzi ngawokunatha noma bafuna ukusebenzisa ukupheka lapho besesikolweni.

Omongikazi abathathu abahlezi ezitulweni. Ababili bayabhala, okuchaza ukuthi bangabe bebhala i"information" eyabagulayo abayithathayo ukuze beyenelise ukubona ukuthi baqalisele ngaphi ukwelapha lo ogulayo.

Emakhaya lapho abagezisela khona izimbiza lezitsha ukuze kuhlale kuhlanzekile bengabi lethuba lokuthi bathole eminye imikhuhlane enjengabo chorela leminye nje imikhuhlane engabahlasela esiswini.

Empilweni silabo abanye abantu abahlangana lezinto ezinzima njalo ezibuhlungu kuqakathekile ukuthi njengomuntu uyenelise ukuzwisisa inhlupho zabanye abantu ubabonise lapho oyenelisa khona ukuze azwisise ukuthi akumelanga ahlale ecabanga ngoba ukucabanga kakhulu sekungamlethe izifo ezinengi.

Abadala ababili owesilisa lowesifazane lapho besiza omunye wabo ongabe engezwa kahle besiya laye esibhedlela ukuze ayebona amadokotela athole usizo.

Odokotela labomongikazi ababona ngokwengqondo lapho behlezi umhlangano becabanga bebonisana ngendlela engayenza ukuthi abantu bengalahlekelwa zingqondo ikakhulu lezinsuku kubalabanye abasebenzisa izidakamizwa. Ingqondo zicine zilahleka.

Izibhedlela ezinengi ezakhathesi ziyakhwe kakuhle njalo zihlanzekile, okuyikho ukuthi loba abantu besiza esibhedlela, mabefika endaweni ehlanzeke kanje labo abasela kungcolisa indawo leyo, njalo bayezwa bekhululekile ukuthola usizo endaweni ehlanzekileyo.

Abantu okuhlangene khona abadala abesifazane labesilisa kuphinde kube labantwana abasemtholampilo abalinde ukubona udokotela ukuze basizakale kukho konke abakuzwayo njalo bonke ngabantu abagulayo.

odokotela abamileyo abesilisa labesifazane lapho begqoke amasudu olombala owesibhakabhaka abesifazana lapho begqoke izigqoko ezilamabalaba alembali

Isakhiwo esihle kangaka esiyakhiwe ngezitina ezincane ezibomvu eziqinileyo singabe siyisibhedlela noma yikilinika esendaweni ethize ukwenzela ukuthi izakhamizi zithole usizo ma zingezwa kakuhle.

Umuntu wesifazane osesibhedlela. Engajabulanga okuchaza ukuthi akezwa kuhle emzimbeni. Njalo ma efikile esibhedlela odokotela benza konke okusemandleni abo ukuze bamsize. Uma belawo amaphilisi bayabanikeza Kodwa uma engekho bayababhalela sebesiyathenga ke e- pharmacy

Esibhedlela lapho okukhona amanethi okuvalela iminyane ukuze ingabalumi, iminyane iyahlupha njalo iyahlukumeza ngoba iletha umkhuhlane we imalariya kwesinye isikhathi isilakho ukubulala umuntu.

Umduli owasesibhedlela oyakhwe kakuhle ngezitina ezincane ezibomvu kwabalefasitela eliyilo elisiza ukubana phakathi kubuilding kungene umoya njalo lowo mduli ubhaliwe ibizo lendawo.

Ibhakani eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe, lelibhakani likhomba indawo ezihlukeneyo ezifana lekilinika ukuthi ozayo esiza esibhedlela, abekwazi ukuthi uqonda kuliphi icele.

Umzali oze lomntwana emtholampilo, umntwana ubonakala ethontiselwa umuthi emlonyeni, ethontiselwa ngugqiha ubona ngokwezempilakahle.

Ibhakani elibhalwe ngamabala amhlophe lafakwa lendlela yokuthi uhamba njani, uze uyefika lapho okulendawo abayenza into zokuhlola into ezitshiyetshiyeneyo.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Ibhakane leli liseceleni komgwaqo. Umgwaqo oyiwo oya esibhedlela kanye lasemakilinika atholakala emakhaya.

amantombazane amabili lojaha oyedwa bephethe imiklumelo abayithole ngemva kokuba kube lomvuzo abawutholileyo beqeda kwenza imidlalo

imota emhlophe esetshenziswa ezibhedlela ikakhulu uma kulabantu abagula kakhulu okumele bahanjiswe kwezinye izibhedlela kumbe ukuyabona u dokotela uyabe ekhangela ikakhulu lowo mkhuhlane oyabe uhlasele lowo muntu

Amangceke asesibhedlela abukeka ehlanzekile emahle kakhulu njalo lalapho okuhamba khona abantu kubukeka kufulelwe ukuze noma izilu lisina akulamuntu onethwayo kwabalabhakani akakhomba ukuthi kuyiywa ngaphi akhomba lokuthi lendawo oyidingayo ingaphi

Izalukazi ezize esibhedlela noma ekilinika lapho zihlezi phansi ebhentshini zigqoke izigqoko ezimhlophe omunye egqoke okubomvu njalo beqhiyile bangabe beze ukuzothola usizo.

Odokotela iskhathi esinengi kuvame ukuthi uma besiyaqeda ukufundela ukuba ngodokotela. Kukhona imithetho ukumele bayilandele eyafakwa nguhurumende. Ukuze basebenze umsebenzi wabo ngokuzikadla njalo ngendlela eyiyo efunakalayo.

Omongikazi ababili abagqoke okumhlophe lokunye okungumbala wesibhakabhaka lapho befundisana indlela yokusiza umuntu ogulayo oyabe esesehluleka ukuphefumula

Abafundi abafundela into zempilakahle , balezinto abayisebenzisayo, kulowo msebenzi into lezo ziyabe zicubunguliwe ngabezempilakahle, babona ukuthi ziyavunyelwa na ukuthi bazisebenzise ukuze źingabaphambanisi ekufundeni kwabo, lekutholeni impumela kulokho abakwenzayo.

Indawo okufundela khona laba abafisa ukufundela okwezempilakahle kungabe ngudokotela bamazinyo noma ngabokuhlinza noma ngabokubelethisa bayafundisa bonke khonalapha.

Odokotela abane begqoke izingubo ezibasiza ekuvikelaneni emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo lapho besebenza njalo lemitshina ukuze bahlole kumbe bahlinze umuntu kungabe ngobelethayo ukuze bayenelise ukuthi baphile bonke umama lomntwana

Umsalukazi obebulawa lilihlo wahamba wayathola usizo esibhedlela kubodokotela bamsiza .Lapho sibona ugogo ehlekelela kutsho ukuthi konke kungabe kuhambe kakuhle bamthembisa ukuthi njengobana ebuyile esibhedlela bamnikeza amaphilisi lemithi uzasila.

Imota emhlophe ephethe ibhokisi elomuntu osedlulile emhlabeni. Lelobhokisi lisuka lapho okulebhakani elitshengisela ukuthi kugcinwa khona abantu asebedlulile emhlabeni, sebesiya khona lapho abangcwatshelwa khona.

Owesifazane olomntwana omncane esibhedlela lapho udokotela esiza leyo ngane encane ngokuyinikeza umuthi ukuze ibe ngekhula iqinile, kuphinde kube lomama wesonto omileyo eceleni onguye ozobasiza langemithandazo.

sime ezikhangele abantu abalahlekelwa zinqodo indawo enjalo ifuna kube labantu abahlala beqaphele kakhulu ukuze lababantu ekuguleni kwabo inqondo kungabikhona omunye ongalimaza abanye noma odokotela

Imigwaqo esetshenziswa ngumphakathi ngabantu besigabeni ,uma besiya ezibhedlela noma emakilinika noma besiya emafamasi, yiyo imigwaqo abayisebenzisayo.

Ezibhedlela ezinengi kuyande ukutholakala ama fulegi, eyesibhedlela leyelizwe. Okutshengisela ukuthi yindawo eyabe iyazakala kuhulumende esiza umphakathi.

Ibhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala alembala ehlukeneyo elifakelwe endaweni eqakemeyo litshengisa lapho okulekilinika khona ukuze ababuya belandele ukuzobona odokotela babekwazi ukuthi baqondangaphi.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe emile lomongikazi bebona ibhuku lesigulane indlela a "picker" ngayo esibhedlela lokuthi babone ukuthi bangamnceda njani.

Ezibhedlela kuvame ukuthi ungafika ungumuntu ogulayo udokotela engakuhlola athole ukuthi usezingeni eliphezulu lokugula balakho ukukunikeza umbheda ukwenzela ukuthi bekuhlole beduzani lawe

Abazali abagqoke okwehlukehlukeneyo abasemzileni okuchaza ukuthi balande ukuzothola usizo esibhedlela. Njalo usizo lolu baluthola kubodokotela abakwaziyo engeikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ezibhedlela ezika hulumende ikhona indawo egcinwa khona amaphilisi asetshenziswa kulabo abayabe belalisiwe esibhedlela ukuze kubelula ukuthi besile masinyane.

Lo owesifazane ogqoke ijazi elimhlophe, esestolo esithengisa imithi uyahlekelela, okuyinto yokuthi ngumuntu ojabulela umsebenzi wakhe, njalo uyajabula uma ebona abantu befika bedinga imithi ukuze basile.

Lezo zimpumela ezivele kuleyi mitshina yakulezinsuku ehlakaniphe kakhulu, etshengisela into ephakathi komuntu. Lapho ngumfanekiso othethwe esiswini somuntu ozithweleyo. Odokotela yibo abayenelisa ukubona ukuthi kuhamba njani.

Odokotela abagqoke izigqoko ezihlanzekileyo abahlinza isigulane besebenzisa imitshina eyezinga eliphezulu eyiyo eyenza bebe bebona kumabonakude ukuthi into abayenzayo injani .

Umama uze lomntwana ongezwa kahle esibhedlela, ukuze odokotela bamhlole babone ukuthi angabe ebulawa yini ukuze bayenelise ukuthi bamsize bamnikeze umuthi noma amaphilisi owokuthi ayesebenzisa ukuze asile.

Sihlala siqonqoselwa mihla namalanga yilabo abezempilakahle ukuthi sidle ukudla okunjengama"fruits" kakhulu ngoba kuyasisiza imizimba yethu ukuze inga athakhwa layimikhuhlane eminengi ukudlula nxa sisidla izinto ezilamafutha kakhulu, ziyasiyenza sikwanise ukwamukela imikhuhlane masinyane.

Odokotela ababutheneyo lapho okulesigulane esilele embhedeni bebukele indlela imitshina eyenza ngakhona ukuze babone ukuthi isebenza ngendlela okumele isebenza ngayo na noma ifuna ukuthi ilungiswe kahle.

Owezempilakahle ugqoke isikipa esibhalwe ngamabala amhlophe, uhlola ubaba ukuthi igazi lakhe lingabe lihamba kuhle emzimbeni na. Lokhu ukwenza esebenzisa umtshina owenelisa ukumtshela konke khonalokho.

Ekuphileni kwabantu kulemikhuhlane enjengeyamathambo , ihlukumeza kakhulu abantu , indololwane , amadolo noma lapho okuhlangana khona amathambo , leyi mikhuhlane ufuna ukuthi ungezwa kusiba buhlungu uhle uyedinga usizo uyebona ogqiha abayibo abakwazi ukuthi kumele wenzeni ukuze usile

Umuntu wesifazane obambe amehlo noma uyahlikihla esebenzisa izandla zakhe ogqoke impahla emhlophe njalo lapho akhona kubonakala umduli umhlophe .

Umuntu wesifazana ugqoke ibhulugwe elimnyama, ozithweleyo, osesibhedlela. Ohlolwa ngudokotela bemsiza ngokwaneleyo ngosizo aludingayo.

Ogqiha abahlinza umuntu ongezwa kuhle, bezama ukuthi bamsize aphile, athole lonke usizo abangamnikeza lona lapho besebenzisa izinto ezitshiyetshiyeneyo, begqoke nje into ezimhlophe leziluhlaza.

Esibhedlela okulabomongikazi lodokotela lomsalukazi ongabe eze emtholampilo ezodinga usizo bemchasisela besenza nje imihloliso eminengi.

Ixhegu elisesibhedlela abalilalise embhedeni balifaka emitshineni. Imitshina le isebenza okuhlukeneyo. Eminye ngehambisa ukudla emzimbeni womuntu ogulayo, eminye ngencedisa ekuphefumuleni kwakhe.

Isakhiwo esihle kakhulu esilezibane njalo sibhaliwe sona ukuthi sona simayelana ngani, ukuze abantu benelise ukubona lapho bedingana lendawo babekwazi ukuthi baqonda ngaphi.

Indawo yasesibhedlela enhle kakhulu elemitshina emhlophe lemduli emhlophe. Indawo yasesibhedlela vele kufuze ihlale ihlanzekile ukuze kungabi khona ukuthatha imkhuhlane kwezinye izinto ezisetshenziswa esibhedlela.

Ngeyinye indawo yabezempilakahle indawo esetshenziswa ukuthi bahlole into ezinjengegazi eliyabe lithethwe emuntwini ogulayo ukuze babone ukuthi kuyini okungabe kumhlasele kumhlukumeza njalo babekwazi langendlela yokuthi bamsize ngayo.

Ezibhedlela kuqakatheke kakhulu ukuba lendawo lapho okulahlelwa khona izinto ezingabe zisetshenziswe emuntwini ogulayo, lokho kuyasiza ngoba kuyavikela abantu ukuthi bathathe lowo mkhuhlane okade uhlasele lowo muntu okade esebenzisa lezo zinto.

imitshina ehlakaniphe kakhulu esetshenziswa ngodokotela ukubana bahlola eminye yemikhuhlane indlela eyenza ngakhona uma isemzimbeni yabantu, lemitshina iyasiza ngoba ibona okudlulisileyo ukusiza odokotela ukubana babekwazi ukuthi basize njani umuntu

Umuthi osembodleleni emnyama, olephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Lowu muthi ubhaliwe konke indlela osebenza ngakhona lokuthi ulani phakathi, njalo uxhwayisiwe ukuti lowu muntu akumelanga ube duze lalapho okulomlilo khona.

Ezibhedlela siba lemitshina eminye ebaluleke kakhulu. Imitshina esetshenziswa ngudokotela ukubona lokuhluza izinto eziyenzakala emzimbeni yethu uma singezwa kuhle.

Imitshina etholakala esibhedlela iqakatheke kakhulu njalo le mitshina isetshenziswa ngudokotela ukuze bayenelise ukuhlola, kungabe ngumntwana kumbe ngumuntu omdala bayenelise ukubona into engabe ihlupha emzimbeni womuntu. Into abangeke bakwanise ukuyibona ngamehlo enyama.

Imitshina emikhulu eminhle ehlakaniphileyo ukwezinga eliphezulu iyabasiza kakhulu odokotela ababona ngezokuhlola umuntu ongezwa kuhle njalo kuyabasiza ukuthi babone lokhu abangafuna ukusiza ngakhona lowo muntu ogulayo ukuthi kimi njani.

Odokotela ababona ngezokuhlola ikakhulu abagulayo bayenza imihloliso eyalokhu abangabe bekuthethe kulowu ogulayo ukuze benelise ukubona indlela abangamsiza ngakhona lowu ogulayo.

Udokotela lapho esewofisini lakhe esibhedlela esiza umama olele embhedeni efuna ukubona into engabe iphakathi kwesisu sakhe esebenzisa imitshina ehlakaniphe kakhulu okwezinga eliphezulu.

Imitshina yasezibhedlela esetshenziswa ukuhlola into ezitshiyetshiyeneyo ezithethwe ebantwini abagulayo njalo lamakhabothi agcina amaphilisi lemithi.

Odokotela ababili abagqoke amajazi alombala wesibhakabhaka. Baphethe ingane abayikhangela ukubana inde okunganani. Okuyikho okokuthi sebengafuna ukwazi ukuthi indlela amude ngayo lesisindo sakhe kungabe kuhambelana na, ukuze babone ukuthi ukhula ngendlela efaneleyo na.

Abantwana abasakhulayo abanye abalimele inyawo abanye bagogekile basebenzisa induku ezokuhamba ngazo ukuze bathole ukuzisekela ekuhambeni abakwenzayo. Lokhu bakuthola esibhedlela.

Abantwana abancane besesbhedlela kubonakala oyedwa elezinto ezisetshenziswa ngudokotela okucaza ukuthi sengabe efisa ukuthi ma ekhula abe ngudokotela

Indawo egcwele umphakathi. Elabomongikazi , abahlola abantwana, indlela abakhula ngayo. Lokuthi babone ukuthi umntwana, angabe wathola yonke imithi okufuze ayithole, kusukela ezalwa, kufikela eselapho akhona.

Udokotela obana ngokuzithwala kwabomama labantwana abancinyane lapho ethontisela umntwana umuthi emlonyeni lokhu kusiza ukuthi uma kukhona eminye imikhuhlane esingcwele esimemethekile esigabeni bengenilise ukubana bayibambe leyo mkhuhlane.

Umama osesibhedlela ohleli esitulweni, lapho elengane encane kungenzeka ukubana ngumuntu osanda kubeletha lapho umntwana elinde ukubonwa ngodokotela ukuze konke kulungile akula okuphambanisekileyo.

Ikhona imfundiso abantu abazithweleyo noma abazali abazifundiswayo ekunakekeleni abantwana, ikakhulu indlela abadla ngayo, indlela abayenza ngakhona ukuze baphile impilo enhle.

Esibhedlela esibona ngabomama abazithweleyo laba sebebeletha lapho abathole khona usizo lemfundiso ngokuba ma bezithwele kumele bayenzenjani ukuze ma isikhathi sabo sokubeletha sifika kungabi lohlupho abahlangana lalo njalo labantwana labo ababelethwayo baphume bengabantwana abaphilileyo.

Omama abamunyisa abantwana okuyikho okuvunyelweyo ngabezempilakahle ukuthi umntwana esanda kubelethwa kumele njalo kufanele athole uchago kusukela kumama emunya yilo uchago olumnikeza konke ukudla okudingayo emzimbeni njalo luyabe luhlanzekile.

Omama abalabantwana abancane bagqoke izigqoko ezilamabalabala lomama oyedwa odlala lengane encane. Ubaba laphana uyabhala, ubhala ebhukwini ephethe usiba, kusiba labanye nje abangemva kwakhe.

Umama ohambe lomntwana wakhe omncane esibhedlela ukuyabona OGqiha laboMongikazi ukuze bamhlole ukuthi angabe ebulawa yini njalo bayenelise ukubana bamsize kulokhu angabe ekuzwa emzimbeni wakhe.

Omama abalabantwana babo abasesi bhedlela lapho abathola khona usizo abathola imfundiso ngokubana banakekele kanjani abantwababo ekukhuleni zingela hlupho.

Esibhedlela sabomama labantwana, lapho abantwana abathola khona usizo olokuthontiselwa, olokuhlatshwa ukuze bavukeleke emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo bakhule bengelanto ezibahluphayo emzimbeni yabo.

Ugqiha labomongikazi, behlangene amadoda labesifazana. Abasiza omama abazithweleyo. Labantwana abatsha, abasanda kuzalwa. Yibo abayenza ukuthi omama babelethe kahle, njalo babanakekele, kufikela bephuma esibhedlela.

Lezi yizinto ezisetshenziswa langabodokotela. Uma lapho kusiba khona lomuntu ogulayo osesehluleka lokudla, bayasebenzisa amanalithi lamapipe lawo, ayiwo azabe ehambisa ukudla emzimbeni womuntu ogulayo.

Ihofisi enhle kakhulu elimhlophe elilezibane kanye lemitshina esetshenziswa ngodokotela sokungaba ngulowu okhipha amazinyo lapho imitshina izamsiza ngokuthi imsondezele isibane eduze ukuze ayenze umsebenzi ngendlela eqondileyo.

Ngezinye zamathulusi izinsimbi ezisetshenziswa yilabo abahlinza umuntu. Kungabe ngumuntu oqamuke unyawo sebesenzela ukuthi bahlanganise amathambo ukuze akwanise ukuphola masinyane.

Leyi ngeyinye yemitshina etholakala ezibhedlela emaklinika lapho isetshenziswa kulabo abagulayo. Incedisa ukubona izitho zomzimba ezinengi ukuthi zisebenza ngendlela eyiyo na. Leso esingasebenzi kahle besesihluza bazwisise ukuthi kuhamba njani bakhone ukusiza umuntu ogulayo.

Kubesokusiba khona imitshina esebenza emakilinika kanye lezibhedlela noma lasemapharmacy lapho abayenelisa ukuhlola khona umuntu indlela inhliziyo yakhe etshaya ngakhona loba igazi indlela elihamba ngakhona emzimbeni noma indlela umzimba wakho otshisa ngakhona benelise ukubakwazi ukuthi uphilile noma ufuna usizo lwabodokotela.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela kanye lasemakilinika. Itshiyene leyimitshina, ikhona eminye eyokuthatha isisindo somuntu, leminye eyokuthatha indlela igazi lomuntu eligijima ngayo kanye lokubona indlela inhliziyo yakho etshaya ngakhona.

Ezinye zempahla ezigqokwa ngodokotela labomongikazi umabesiza umuntu ogulayo, kuqakathekile ukuthi loba besebenza labantu abagulayo bagqoke into ezibasiza ukuvikela ukuthi bathathe bona imikhuhlane kulabo bantu abagulayo.

Ngeyinye yezinto ezisetshenziswa esibhedlela ngodokotela labomongikazi, ukubana bezwe indlela igazi lomuntu oyabe eze esibhedlela ogulayo ukuthi igazi lakhe lihamba ngendlela efaneleyo na.

Amakhabothinyana amabili alombala oyisibhakabhaka asetshenziswa ngo dokotela kanye labo mongikazi lapho abafakela khona amaphepha wabo abasiza ngokuba le information mayelana lezifo kanye labantu abagulayo ababasizayo.

Silazo ezinye indawo ezingamakhabothi ezitholakala ezibhedlela kanye lase mapharmacy .Lezi ndawo zisetshenziswa ikakhulu ukugcina eminye yemithi efuna ukuhlala endaweni eqandayo ukuze iyale isebenza leyo mithi.

Lezi insuku ngokuphucuka okwenzakala yizinto emhlabeni. Odokotela sebeyenelisa ukusebenzisa imitshina emihle emikhulu ehlakaniphileyo okwezinga eliphezulu, ebasiza ukuthi babone izifo zabantu langendlela abangayelapha ngayo abantu.

Zikhona izinto ezisebenza ezibhedlela ezingaphindi futhi zisetshenziswe. Zilalapho abazilahlela khona ukuze bayenelise ukubana bayetshisa. Ukutshisa lokhu bayenzela ukuthi lezozinto umangabe zithwele eminye imkhuhlane ingamemetheki esigabeni.

Ezibhedlela kulezinye izinto ezisetshenziswa khona, ezingalahlelwa noma ngaphi. Bayadinga indawo kumbe imitshina abayisebenzisayo, ukuze balahlele khona lezozinto ukwenzela ukuthi kungabi leminye imikhuhlane engamemetheka kulokho asebefisa ukuthi bakulahle.

Udondolo olusentshenziswa ngowesilisa noma ngowesifazane oyabe eqamukile unyawo noma elimele unyawo eqhula. Usebenzisa lolu dondolo ukuze athole ukuzisekela ekumeni noma ekuhambeni kwakhe

Omunye umtshina otholakala esibhedlela. Imitshina encedisa ukubona ukuthi umuntu ugula ngani, njalo ilokusiza ukubona izitho zomzimba ezingeke zibonakale ngamehlo enyama.

Kulezinsuku kulalemitshina esiza abantu besifazane abazithweleyo. Iyabonisa ingane ephakathi kwesisu ukuthi yona iphile kanjani njalo ingabe ilenhlupho yini ehlangana lazo ma zikhona odokotela bahle bakusize khonaphokhonapho ukuze uhlupho lolo luphele.

Umtshina ongabe ungowasesibhedlela osetshenziswa ukuthola isisindo somuntu ongabe ebuye ukuzolatshwa okuyikho ukuthi kuzabasiza abesibhedlela ababona ngezempilakahle ukuthi lumuntu ulesisindo esinganani.

Imitshina emikhulu emhlophe, itholakala ezibhedlela, njalo imtshina leyi isetshenziswa ngodokotela, iyabasiza ekuthini banone izinto ezingabe zihlupha abantu abagulayo, izifo abangeke bakwanise ukuzibona ngamehlo enyama.

Umongikazi oqhubela umuntu ogulayo umuthi njalo lamaphilizi aphezu kwetafula angabe efuna ukunikezwa lowo muntu ogulayo ukuze ayesila, ngoba esibhedlela kutholakala usizo nxa umuntu egula.

Insimbi lemitshina okusetshenziswa loba ngubani ukuze imizimba yabo iyale iqinile iyenelise ukumelana layo yonke imikhuhlane engafuna ukuthi ibahlasele. Ngokwenza lokho, umzimba uyazimela kuyo yonke imikhuhlane.

insimbi elamavili esiza amaxhegu lezalukazi kumbe umuntu ongenelisi ukuzimela yedwa kumbe ukuhamba yedwa imsiza ngokuthi uyathola ukuzi sekela ekuhambeni lekumeni

Ezibhedlela lasemakiliniki kusetshenziswa imitshina ehlukehlukeneyo imitshina eyokuthatha isisindo somuntu babone ukuthi siyahambelana langendlela amude ngayo okunye okusetshenziswa ekuthatheni igazi lomuntu ukuze bahlole babone ukuthi khona lingabe lilomkhuhlane enjan lokuthi iyelatshwe njan leyo mikhuhlane

Izinsimbi lezingqamu ezisetshenziswa ngodokotela uma behlinza umuntu ogulayo , lo muntu ma egula kungaba ngumama ozithweleyo oyehluleke ukubeletha kahle semuhlinza besebenzisa into ezinjengazonalezi.

Udokotela ababona ngokukhipha amazinyo basebenzisa insimbi ezitshiyetshiyeneyo balakho ukusebenzisa amanalithi balakho ukusebenzisa izigqamu ukwenzela ukuthi bakhiphe kakuhle amazinyo omuntu ogulayo .

Silawo amaphilisi ahlala emagabheni lawo maphilisi avame ukuba emanengi, njalo uma uwaphiwa ngudokotela noma uwathenga efamasi amanye amaphilisi lawo afuna uwanathe uwaqede ukuze leyonto ekukhathazayo inyamalale.

Ngeyinye yemithi etholakala emapharmacy. Kuvame ukuthi imithi enje isetshenziswe lapho umuntu azwa khona ubuhlungu emzimbeni. Uyayigcoba abeseyihlikihla ukuze umuthi lowu ungene emzimbeni uyepholisa lapho okubuhlungu khona.

Umuthi wabantwana ongamanzi abantwana abancane bavame ukusebenzisa imuthi engamanzi ngoba kwesinye isikhathi behluleka ukuthi ungabanikeza amaphilisi bawaginye so kubalula uma besebenzisa umuthi ongamanzi.

Umuthi osegabheni elibhalwe ngamabala ahlukehlukeneyo, libhalwe ibizo lomuthi wang'khona lalapho okwenziwe khona lowo muthi, njalo liyabe libhaliwe langendlela umuthi osetshenziswa ngayo.

Ngomunye wabagulayo ongabe hlaselwe ngumkhuhlane wetshukela oyiwo ovame ukuba labantu abanengi abazihlaba umuthi okuthiwa yiinsulin ukuze itshukela labo liyale lisezingeni eleneleyo elidingwa ngumzimba.

Imbodlela encane ebhaliweyo ukuthi ilamaphilisi asiza ikakhulu abantu abalohlupho lwegazi. Kungaba ngumuntu olegazi elilutshwane emzimbeni loba igazi elijiye kakhulu eseliletha ezinye izifo, lawa maphilisi ayasiza ukuthi igazi libe kuleso silinganiso esivunyelweyo.

Umuthi osembodleleni obhaliweyo ibizo lomuthi lokuthi umuthi wangkhona munengi okunganani. Umuthi lowu usebenza ukubana uqinise amanye amalunga omzimba ukuze umzimba uyenelise ukumelana lezifo ezingakhona ukubana ziwubambe.

Imithi engamanzi esemambodleleni amnyama njalo lawo mambodlela ahlukene okuchaza ukuthi kungenzakala ukuthi omunye umuthi ngowabadala kube lomunye osungaba ngowabantwana.

Ikhona eminye imithi engamanzi esebenza ekuthontiseleni .Kungabe lilihlo kusebenza amanzi owathontisela elihlweni . Kuzoba lowe ndlebe ,uyathontisela njalo endlebeni . Uma ilesilonda uyahamba lowana umuthi uyepholisa leso silonda .

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe elilamabala amnyama lawabomvu ayiwo asiza umuntu ongabe ephethwe ngumkhuhlane wefulu ayasiza ukwehlisa ubuhlungu.

Umuthi osetshenziswa ukufafaza lapho okungahlanzekanga khona kungabe kusendlini kungabe kusesibhedlela noma esikolweni kuyasiza ngoba kuyabulala okuyizinanakazana okuletha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ezimpilweni zethu .

Umuthi osebhokisini elibomvu okubhalwe ngamabala amhlophe. Umuthi ovame ukusetshenziswa yilabo abantu abalamakhala avimbeneyo. Bayawuthela kancane emakhaleni uyazizwa nje amakhala evuleka usukwanisa ukuphefumula kuhle.

Imithi emibili esemagabheni amancinyane amhlophe ibhalwe ngamabala amnyama. Leyi ngenye yemithi oyithola efamasi ngemva kokuba ulencwadi evela kudokotela ekutshelile lokuthi imithi isetshenziswa njani njalo uyisebenzisa kangaki ngelanga.

silabo abanye abantu esiphila labo ezigabeni zethu abanye ngabanatha kakhulu utshwala abanye bathatha izidakamizwa abakwaziyo ngemuva kwesikhathi bayanatha eminye imithi ebasiza ngkugezisa lezo zinto emzimbeni yabo ukuze imzimba ibuyele esimeni sayo

Imithi esemambodleleni engamanzi isetshenziswa uma kuhlatshwa umuntu esandleni noma enyaweni ukuze umuthi ungene emzimbeni njalo leyimithi engamanzi iphangisa ukusebenza ukudlula iphilisi.

Le yimithi esetshenziswa kakhulu ezifuyweni imithi leyi ihlukene ngokombala okuchaza ukuthi isifuyo sinye ngasinye silomuthi waso oqondane laso njalo siyabe sibhaliwe langendlela okumele sihlanganisiwe ngakhona.

Umuthi osegabheni elincinyane elimnyama. Lowomuthi uyasiza. Ikakhulu kulabana abehluleka ukudla. Ungawunatha lowomuthi, uyakuvumeza ukuthi uzizwe ufuna ukudla. Ukuze umzimba wakho uthole amandla.

Amagabha amathathu amhlophe. Amagabha lawa avame ukuba ngawamaphilisi noma umuthi owokusapota igazi lapho kumbe umuntu elegazi elilutshwana emzimbeni kuyabe kufuneka amaphilisi azasapota ukuthi uthole igazi eleneleyo emzimbeni.

Amambodlela omuthi amabili aphezu kwetafula okungabe kusesibhedlela. Lawo mambodlela abhaliwe ngamabala amnyama ukuthi ngumuthi mhlobo bani lokuthi usebenza ini.

Ibhokisi elingabe lingelamaphilisi , elibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka ebhokisini elimhlophe, elichaza ukuthi ngamaphilisi mhlobo bani njalo mangaki, lokuthi ayenzwa ngaphi, anceda ngani.

Igabha elimhlophe elilotshwe ngamabala aluhlaza. Igabha livame ukuthwala izinto ezintathu. Amaphilisi kumbe umuthi kumbe amafutha okugcoba. Konke lokhu kusetshenziswa ukuthi umuntu esile ma engezwa kuhle.

Silayo imithi esiyithenga ezitolo ezithengiswa imithi noma esiyiphiwa ngabo dokotela. Imithi elamandla okokuthi iyaphangisa ukubonakala ukusebenza kwayo emzimbeni yethu ngesikhathi siqeda kuyi sebenzisa leyo mithi.

Imbodlela emnyama elomuthi omunye osiza eyinye ingxenye yamaparts omzimba ikakhulu kulabo abanatha utshwala abathatha okudakayo yibo abavame ukuhlaselwa ngukhuhlane lowo.

Amaphilisi asebhokisini elimhlophe, abhalwe ngamabala amnyama. Njalo abhaliwe ukuthi ngamaphilisi, amanengi okunganani, njalo lawomaphilisi, uwaphiwa esibhedlela, ngudokotela, akutshele ukuthi uwanatha njani.

Ibhokisi elimhlophe elilamaphilisi amathathu phezulu amaphilisi lawo ayabe echaziwe ukuthi elilodwa linganani lawa maphilisi aphiwa umuntu ongezwa kuhle bemlayele lendlela ukuthi ewasebenzise njani ukuze asile.

Ibhondlela iphethe umuthi itshengisela ukuthi ilomuthi onganani lokuthi isetshenziswa kangaki ngelanga njalo kubesokusiba lendlela okusetshenziswa ngayo ngabantwana abaleminyaka yabo.

Amaphilisi amhlophe, anikezwa umuntu ogulayo, etsheliwe ngudokotela ukuthi uzawanatha kanjani. Njalo amaphilisi amanengi, akhona awokuthi kumele uwanathe uwaqede, kuzoba lamanye awokuthi uyawanatha ungezwa ususilile usuyekela ukuwanatha.

silemikhuhlane etshiyetshiyeneyo esihlangana layo ekuphileni uma ungumuntu okhwehlelayo ulakho ukuthola umuthi ongamanzi okunatha loba uthole amaphilisi sokusiya langendlela umuntu ayabe ekhula ngayo

Amambodlela amane atshengisa ukuthi alamanzi phakathi kumbe alomuthi phakathi. Njalo kuchaza ukuthi ngendlela alemibala etshiyene ngakhona asebenza into ezihlukeneyo.

Amaphilisi anikeza umuntu ogulayo esibhedlela ewanikezwa ngudokotela aphinde amtshele indlela yokuthi awasebenzise njani ukuze athole usizo lokuthi asile kulokhu akuzwayo emzimbeni wakhe.

Abantu abanengi ezibhedlela babuya begula imikhuhlane ehlukeneyo. Kube khona abanye abahlutshwa yingqondo, lapho bekhathazekile kubaluleke kakhulu ukuthi bayebona odokotela. Bakhona ababona ngokwengqondo, bayabasiza kakhulu ukuze benelise baphile bengela lokho okubahluphayo ngokwengqondo.

Abantu abadala esihlala labo kuqakatheke kakhulu ukuthi ungahlaahlala labo bahambe bayebona idokotela ukuze kubonakale ukuthi abalatshukela noma abalaBp imikhuhlane enjalo ngoba ijayele ukuhlasela abantu abayabe sebegugile .

Lapho abantu abahlangana khona kuyasiza ngokuba uma ekhona ozizwa engakhululekanga emoyeni wakhe, uyathola usizo kwabanye bakhe ngokuphumela egcekeni nxa elento ezimhluphayo.

Udokotela obona ngokwempilo yengqondo, ongabe efundisa, kumbe ebonisa abantu, abasemhlanganweni. Ebafundisa ukuqakatheka kokuthi umuntu ahlale engacabangi kakhulu, njalo ehlale engumuntu ophilileyo, okwengqondo.

Umuntu owesifazane oze esibhedlela lomntwana omncane, lapho bemhlola nguMongikazi ukuze bazwisise ukuthi uhlupho lwakhe lubangelwa yini?, njalo beyenelise ukuthi bamnike umuthi loba bambhalele ukuthi ayethenga eFamasi.

Umama osesibhedlela, ophethe amaphahla, kuyacaca ukuthi akalasikhathi eside ewabelethile lawo maphahla. Lapho esesibhedlela, odokotela benzela ukuthi insuku zakuqala bamhlole, babone njalo lokuthi ingane azilahlupho njalo laye ngeke ayekuba lohlupho na nxa esesendlini.

Odokotela lezikhwicamfundo ezibona ngokukhula kwabantwana langendlela okumele basikelwe ngayo ukuze bakhule bengahlaselwa yimikhuhlane ikakhulu ngoba ma behlaselwe yimikhuhlane kuyabaphambanisa ekukhuleni kwabo.

Ipholisa likahulumende lisemsebenzini lapho limile phambi kwabantwana abancane selingabe likhuluma labo libayazisa indlela zokubana nxa ekhona ongahlangana lohlupho abekwazi ukuthi kumele aqonde ngaphi ukuze uhlupho lwakhe ayelibika khona .

Omama abaqhiyileyo abases'bhedlela baze lomntwana omncane okuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngemva kwesikhatshana bathathe umntwana bamhambise kudokotela ukuze ayemthontisela lokunikezwa umuthi ukuthi engabi ngumntwana ohlaselwa yizifo ezinengi.

Abantwana abancane kusukela bezalwa ikhona imithi okumele lolalo ozelweyo ayithole ukuze ekukhuleni kwabo kungabi khona eminye imikhuhlane emibi engabahlasela.

Udokotela wamazinyo ogqoke ijazi elimhlophe. Usiza ingane ehlutshwa ngamazinyo. Usebenzisa imtshina lensimbi ezitshiyetshineyo. Lama nalithi owasebenzisa ukuhlaba ukuze ingane ingezwa ubuhlungu lapho ma eseyikhipha amazinyo.

Umama oze lomntwana ogulayo esibhedlela ezobona udokotela obona ngokugula kwabantwana. Udokotela ugqoke okumhlophe ohlola ingane abeseyisiza.

Abantwana abangabathathu abangamantombazana, lapho bemi eceleni kombalisi wabo owesifazana. Laba bantwana bebengabantu abakade besenza ezemidlalo. Lapha sebelinde ukuthi bathole imivuzo ngendlela abaqede ngayo ezemidlalo.

ingane ezincane zibonakala zisendaweni yasemtholampilo lapho okungabe bethola usizo yokufundiswa indlela yemikhuhlane eminye enjengabo HIV and AIDS test langendlela yokuvikela ngendlela njalo eyokuthi ongabe elayo aphile njani layo

Ingane ezisethubeni lazo elokuphumula besikolweni lapha abadlala khona bekhangelwe ngababalisi babo ngoba ngeke bebengabantwana bebodwa begqoke njalo izigqoko ezilombala etshiyeneyo.

Umongikazi osendaweni yokusebenzela yakhe, epharmacy. Lapho asebenza ngemithi, etshiyetshiyeneyo, lamaphilisi. Onguye njalo osizayo, ngokunikeza, lokho okuyabe kubhalwe ngudokotela. Enikeza izigulane zakhe.

Untombazane ongezwa kuhle, uze esibhedlela ukuzobona uDokotela ukuze bamhlole bazwisise ukuthi isifo sakhe simi njani njalo singayelapheka njani. Lapho udokotela uyamu tester esizwa inhliziyo yakhe legazi lakhe ukuthi lihamba kahle na emzimbeni.

Odokotela kanengi ubabona ngendlela abaqoka ngayo amajazi amhlophe babe sebelengisa ke lezinto abazisebenzisa ukuzwa indlela inhliziyo yomuntu epompa ngakhona igazi.

Isigulane esisesibhedlela lapho odokotela bemfake emtshineni ukuze babone indlela alulama ngayo langendlela abangamsiza ngayo ukuze bamnikeze imithi ehambelana lalokho akuzwayo kumbe akudingayo.

Odokotela ababili lapho besesbhedlela izinto zabo abazisebenzisa noma yikuhlinza umuntu ongezwa kuhle befuna ukuthi bamsize, noma yikugezisa kwesilonda basebenzisa yonke into ephambikwabo.

Udokotela ohlola umuntu wesifazane ozithweleyo esenzela ukuthi abone ukubana lowomntwana osesiswini engabe ephila njalo angabe ehleli kakuhle, akulanto engaba yinkinga. Ngoba lokhu kubalulekile ukuthi angahlalahlala umuntu ozithweleyo, ayebona ogqiha, bamsize.

Umuntu wesilisa ulele embhedeni obukeka ephatheke kakhulu othola usizo emtholampilo esizwa ngugqiha.

Odokotela uma besebenza umsebenzi ofana lokuhlinza umuntu, kungabe ngumuntu obelethayo indawo yabo abasebenzela kiyo okokuqala kumele ibe yindawo ihlanzeke kakhulu labo kumele babe ngabantu abasebenzisa imitshina loma zinsimbi loma yini abakusebenzisayo kumele kutholakale kuhlanzekile.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe omileyo ehofisini lakhe esibhedlela emile eceleni kwemitshina ayisebenzisa insuku zonke lapho asizela khona izigulane.

Odokotela ababona ngezamazinyo balakho ukuthi kwesinye isikhathi bathole ithuba elokubhoda ezikolo besenzela ukuthi bayazise abantu indlela okumele baphathe ngayo amazinyo abo bahlale behlanzekile ukwenzela ukuthi angaboli njalo angabakhathazi.

Udokotela ohleli esihlalweni egqoke ijazi elimhlophe uhleli kumabonakude ukungena ebulenjini usengabe efaka iinformation mayelana ngempumela zalabo abantu akade ebahlola noma abantu afisa ukuthi ayebahlola.

Indawo yeFamasi ebhalwe ibhakani phezu komnyango . Echaza ukuthi loba ngubani odinga usizo lokuthenga noma yikuthatha amaphilisi ayenelisa ubona indawo uma elayelwe.

Nanso indawo ethengisa imithi, amaphilisi kanye lokunye okusetshenziswa ezibhedlela kanye lasemakilinika kulabo abagulayo. Leyi ndawo ibhalwe ngebhakane elikhulu ibizo layo yafakwa lenombolo ukuze ofuna usizo ngemva kwesikhathi ulakho ukuthi abathinte.

Imota emhlophe emephambi kwekilinika. Isingabe yimota elethe umuntu ongezwa kuhle noma yimota ehamba ngalabo abasebenza ekiliniki. Abantu abanjengabo dokotela kanye omongikazi.

Ibhakane elimhlophe elikhulu elibhalwe ngamabala amnyama layisibhakabhaka. Leli bhakane libhalwe izinto ezitholakala kuleyifamasi lodokotela, liyachaza ukuthi ngubani lenombolo zocingo zibhaliwe njalo.

Imithi ehlukehlukeneyo etholakala ema pharmacy. Ihlangene kuleyokunatha, kuleyokugcoba kuzoba lama philisi. Konke lokhu kusebenza ekuqedeni izifo ezihlasela abantu. Njalo zihlezi zigcinakele emakhabothini.

Ekilinika etholakala emphakathini, lapho ibonakala ngokubhalwa kwamabhakani abhalwe phezulu emdulwini. Lokhu kusiza ngoba umuntu uma angabona ibhakane libhaliwe uyahleabekwazi ukuthi kulapha adinga khona.

Efamasi lapho okuthengiswa khona izinto ezihlukeneyo ezisetshenziswa esibhedlea kanye labanye abagula besendlini. Bakhona abanye abathi uma benyelile noma belimele amadolo kumbe indololwane basebenzisa amabhanditshi lokunje nje okokuthi ubuhlungu buyehle njalo ma bevuvukile kuyayehlisa ukuvuvuka.

Indawo engabe igcinelwa imithi ingakayi efamasi loba lapho okufikela khona imithi bekhangela ukuthi imithi abayitholileyo kungabe kuyiyo yini abayidingayo.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu lamancane. Lapho lifakwe emdulwini kubonisa njalo ukuthi yindawo yefamasi elithengisa imihlobo lemihlobo yamaphilisi.

ama phamarcy wonke alemithetho eminye ebakhangeleyo ukuthi indawo zabo zihlale zingezihlanzekileyo njalo kubezindawo ezilamabhakane atshengiselayo ukuthi zingaphi kwendawo

Silenhlobo eyemithi etshiyeneyo etholakala epharmacy. Ebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu sithola amaphilisi awokuqeda inhlungu .Kungabe utshaywa likhanda , kumbe ungabe unyelile ayaqeda inhlungu . Amanye lawa ngamafutha asetshenziswa ukugcoba, ube usuhlikihla lapho okubuhlungu khona.

Silayo imithi etholakala emafamasi eminye imithi okuthi ngeke uyithenge ungalayelwanga ngudokotela, kuzoba leminye eyokuthi uyayithenga loba ungahambanga ukuyabona udokotela.

Imithi etholakala emapharmacy ihlukene. Ikhona eyabantu abadala, ikhona eyabantwana. Njalo leyimithi ihlukana ekuthini eyinye iyagcotshwa, eyinye iyanathwa, kubesokusiba lamaphilisi.

Amabhakane amanengi ananyathiselwe emidulwini. Elilodwa lakhona yilo elikhanya kabanzi, elibhalwe ibizo lefamasi, okuyindawo etholakala khona imithi, amaphilisi, lokunye nje okutshiyetshiyeneyo okusebenza ezbhedlela.

Esitolo okuthengiswa khona imithi. Lapho phezulu kwetafula kulemithi yabantwana eyiyo elemfanekiso yabantwana ukuze kubonakale ukuthi yimithi yabantu abangabantwana. Njalo iyabe ibhaliwe ngaphandle imithi yakhona ukuthi isebenza njani, njalo bayihlanganisa njani.

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi kuyasiza kakhulu lokhu emphakathini ukuze kutholakale konke abaludingayo ma bengezwa kuhle njalo kuhlukene kuleminye imikhuhlane eyabe ifuna imithi yokunatha lamaphilisi konke lokhu kuyatholakala kulezo zitolo.

Ibhakane elibhalwe ngamabala amancinyane lamakhulu amhlophe elikhomba ukubana lapha kulekilinika njalo lekilinika isendaweni ehlanzekileyo njengoba kuyindawo esilela abantu abanengi kumele ivele ihlale ihlanzekile .

Imithi esemabhokisini ahlukahlukeneyo , omunye umuthi usebhokisini elikhulu elimhlophe elilamabala amnyama lawabomvu lelinye ibhokisi elimnyama okutsho ukuthi leyimithi ngokuhlukana kwayo iyelapha izifo ezihlukeneyo , leyi mithi itholakala ezitolo ezithengisa imithi yabagulayo

Indawo ehlanzekileyo elebhakane elibhaliweyo ngamabala ahlukene imbala njalo amabala amancane likhomba lapho okutholakala khona ifamasi kulabo abafisa ukuyathenga imithi lamaphilisi.

Ibhakani elinanyathiselwe emdulwini elibhalwe ibizo le"pharmacy "okuyindawo etholakala khona imithi, amaphilisi lokunye nje okutshiyetshiyeneyo okusetshenziswa esibhedlela.

Uhulumende uvame ukwenza imihlangano lomphakathi ezigabeni ezihlukeneyo, ikakhulu lapho kusiba khona lemkhuhlane ezwakale ukuthi iyamemetheka ukuze abazali babekwazi indlela zokuthi bayivikele ngayo.

Abasebenzi bakahulumende ababona ngokwezempilakahle bayabhoda uma bethola ithuba noma kukhona asebekuzwile ngemkhuhlane etshiyeneyo kumbe ngezinto ezibangela eminye imikhuhlane. Ukubhoda kwabo bayenzela ukuthi bafake ulwazi ebantwini umhlaba wonke jikelele ukuze bavikeleke.

Kungumsebenzi kahulumende ukuthi abasebenzi bakhe ababona ngokwezempilakahle bathathe ithuba befundise abantu umhlaba wonke jikelele ngendlela okumele abantu baziphathe ngakhona. Kungabe kulapho okuvuke khona umkhuhlane osumemethekile kulilungelo labezempilakahle abakahulumende ukuthi bahambe befundisa abantu.

Abezempilakahle kanye labakahulumende beqakathekisa ilanga elomkhuhlane wengculaza .Lapho beyenelisa ukubana balethe ulwazi ebantwini Njalo lokuzwisisa indlela okumele abantu abalengulaza baphile ngayo lalabo abangela baphile labantu abangabe bele ngculaza .

Amasotsha kanye lomphakathi bahlangene ukuze bancedisane ekuhlanyeleni izihlahla. Izihlahla okuyizo ezisisizayo, ezinye zisisiza ngemithi ezinye zisisiza ngamfrutsu ayiyo ancedisa imizimba yethu ukubana ilwe ilwisana lemikhuhlane.

Iminyaka leminyaka silawo amalanga abekwa nguhulumede. Ukuthi abantu benelise ukufundisana lokunanzelele eminye imikhuhlane ehlukumeza abantu esikhathini esinengi njalo abantu abanengi.

Lapho inengi labezempilakahle kuhlangene omongikazi labodokotela bayenza umhlangano okungabe kukhona ukufundisana noma ukuxwayisana mayelana lezinye izifo langendlela okumele kusetshenzwe ngayo noma indlela okumele bayisebenzise nxa bengena ezigabeni befundisa abantu ngento ezinengi ezokwenza ngempilo.

Ibhakani elikhulu elibhalwe umbiko wokukhankasa emphakathini lapho kusiba khona imiyani ukuze baqaphele kakhulu njalo bathole lokho okumele bakusebenzise bavikeleke emkhuhlaneni elethwa yimiyane .

Izisebenzi zikaHulumende ezibona ngokwempilakahle, njalo lomphakathi oyabe uzinikele ukuthi ubhode ezindaweni ezitshiyeneyo ufundisa abantu ngemikhuhlane etholakala emacansini, njalo langokuthi ivikelwa kanjani.

Lapho okuhlangane khona abesilisa labesifazane, bebuthene besenza umhlangano mayelana ngezempilakahle. Bephakathi kwendlu enkulu okungabe kusendaweni zasesibhedlela noma eskolweni lapho abakhethe ukuthi bahlangane khona, bakhulume bexazulula indaba zazempilakahle.

Abezempilakahle balamathuba abawathathayo. Uma kusiba lemikhuhlane eminye ememetheka kakhulu. Bayangena ezibhedlela, ezikolo, kanye lasezigabeni. Befundisa abantu, kumbe bebatshela abantu, ngalokho osokukhona. Langendlela yokuthi kwenziwe njani.

Ezibhedlela kanye lasema clinic, balokuthatha ithuba elokubana kwezinye isikhathi bayabhoda ezikolweni babuthanise abantu. Babafundise mayelana ngezempilakahle lokuthi kumele baphile njani. Kwesinye isikhathi noma ukunxusa abantu ezibhedlela bebafundise lokubatshela makungabe kukhona okukhona okumayelana lempilakahle.

Abezempilakahle bayathola amathuba, okubhoda bangene emphakathini. Besenzela ukuthi ma bebanxusa ukuthi bazobahlola, Abantu babekwazi esigabeni ukuthi nxa ngigula ngibulawa yini, njalo yini engingayenza ukuze ngisizakale

Abezempilakahle bayenza umhlangano lomphakathi befundisa ikakhulu ngempilo langezifo ezikhona indlela ezingavikelwa ngazo indlela zokuziphatha ngayo.

Abazempilakahle bayathola ithuba elokubana babhode indaweni ezitshiyatshiyeneyo beqoqa bebuthanisa abantu bebafundisa indlela ingcekeza engabahlukumeza ngayo njalo ingcekeza engaletha ngayo imikhuhlane. Soma sebebafundisile kusiza ukuthi baphile endaweni ehlanzekileyo.

Abezempilakahle okuhlanganisela odokotela labomongikazi. Lapho behleli umhlangano owokubana bafundisane lokutshelana indlela .Ezokuba mabengena emphakathini babafundise ini babatshele ini lokubabonisa.

Ijaha eligqoke ihembe engumbala wesibhakabhaka. Belingezwa kahle, labona kungcono ukuthi lihambele esibhedlela liyebona odokotela lapho azafika athole khonusizo. Lamanje usizo ulutholile bamhlaba bamnikeza lamaphilisi ukuze asile.

Abazempilakahle babhoda behlangene lezakhamizi esigabeni sabo. Lapho bebhoda bayenzela ukuthi kubelolwazi olufika ebantwini ukuze babekwazi okwenzakalayo ngalesosikhathi. Lapho bebhoda, babhoda bephethe ibhakani elilowesifazana lelilamabala nje abhaliweyo, lona ibhakani limhlophe.

abesilisa labesifazane abanye ngabagqoke imfanekiso yama flag elizwe labo labanye abathandele amalembu amhlophe babhoda belwela amalungelo abanye abaphila labo

Ubaba lomama baze esibhedlela ukuzobona udokotela ukuze ahlole isisu sikamama lo ozithweleyo, esebenzisa umtshina. Imitshina ehlakaniphe kakhulu eyenelisa ukubona umntwana esesiswini sikamama, ukuthi uphile kahle na.

Amajaha amabili, kungenzeka ukuthi basebenza kuhulumende. Babhoda edolobheni befundisa umphakathi ngento ezithile mayelana ngokuphila langezempilakahle.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abezempilakahle , OGqiha laboMongikazi labanye abalolwazi abafundela into zempilakahle bafundise abantwana abasakhulayo mayelana ngezifo langendlela yokubana baziphathe ngayo ekukhuleni kwabo , ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Umongikazi uhleli labesifazane ababili abagqoke izigqoko ezilembala ehlukehlukeneyo bafaka lamaqhiye ekhanda ebachasisela ngendlela abangazwisisa ngayo inhlupheko abangahlangana lazo.

Umongikazi wesibhendlela osiza umuntu omdala wesifazana ongabe egula lapha umongikazi emuhlaba ngenalithi yasesibhendlela ukuze umama athole usizo kulokhu akuzwayo emzimbeni wakhe.

Umama ozithweleyo, ulele embhedeni uyahlolwa ngomongikazi labogqiha besebenzisa imitshina eyasesibhedlela. Omongikazi banikeza lonke ulwazi abalalo.

Abantwana abancane kubaluleke kakhulu ukuthi ekukhuleni kwabo bakhule bengabantwana abahlala behlolwa ngomongikazi noma ngodokotela njalo bafuna ukunakekelwa okwezinga eliphezulu ukuze bangabi lemikhuhlane ebahlaselayo bakhule beqinile.

Ekukhuleni lekuphileni silabo abantwana abangenelisiyo ukuthi bazenzele bodwa kumele sibasize njengabadala, kungabe yikudla kufuze sibasize bazidlele siphinde sibelabanye njalo abagogekileyo abayehluleka ukuthi bazincedise labo kumele sibancedise njengabadala njengabazali.

Umbalisikazi olabantwana bakhe besikolo abafundi , uyabafundisa ebachasisela konke abakufundayo lalokhu okulotshwe emdulini ukuze bazwisise kahle.

Amajaha amabili akhokhela abantu okuchaza ukuthi kungenzeka ukuthi bahamba befundisa abantu ngokwezempilakahle lapho besenzenje bayenzela ukuthi izwi lifike kuwo wonke umuntu.

Kanenginengi kuvame ukuthi umuntu ogulayo ma esiyafika esbhedlela uyamukelwa ngumongikazi achasisele umongikazi uhlupho ahamba ngalo, sebemsiza ke ngolwazi abalalo makudingakala udokotela sebemqhubekezela phambili ayebona udokotela.

Omama ababili abathwele abantwana, abantwana abagqoke okubomvu phezulu babukeka bejabulile omama okuchaza ukuthi ingane zabo zingabe ziphile kahle aziguli azila okubahluphayo.

Kungaba ngomongikazi abathole imivuzo ngemuva kokuba besebenze ngokuzikhandla emsebenzini yabo ukuze abantu basizakale ngoba bona babengekho kuba nzima kakhulu emphakathini ukuthi bathole usizo ngokwe zempilakahle

Kubaluleke kakhulu ukwenza uqabula isthandwa sakho uma liphila lonke kahle ngoba kuyatshengisela ukuthi alilanhlupho elilazo njalo liyabe lizwanana kakhulu.

Ugqiha ohlanganisa imithi ukuze asize umuntu ogulayo. Umongikazi uvale amakhala egqoke lejazi elimhlophe kubonakala lomuntu ongemuva kwakhe ophethe ingane encane.

Abazali ababili bephethe umntwana umama ehlekelele lapho ephakamisa umntwana kungabe kuyimuli eyodwa ehlezi kakuhle bezwanana okuyinto eqakathekileyo ebantwini abahlala bonke .

Owesilisa olimeleyo enyaweni ufuze athole umuthi endaweni yasefamasi, umuthi azawuhlikihla ukuze ungene enyameni zakhe uyepholisa inhlungu loba aphinde athole amaphilisi azawanatha ayepholisa kusukela phakathi.

Umuntu omdala okade esenza ezemidlalo ongabe ewile walimala idolo wathola ke usizo komunye ongumongikazi lapho asebemncedisa khona ukuthi idolo lakhe lingabi buhlungu.

Izithelo ezithsiyeneyo okuyizo okumele abantu bahlale bezidla ukuze zibasize ziqinise imizimba yabo ukuze ingabi yimizimba ehlaselwa lula yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kungabe kuyisigijimi leso esihlezi phansi, esigqoke okumnyama, esize kulabo abezempilakahle lapho sinyelile unyawo ukuze bamsize kulobubuhlungu abuzwayo.

indoda evela kuyakwenza ezemidlalo ihleli phansi igqoke isikipa esimnyama ngapha inatha amanzi njengendoda ekhatheleyo lokho avela kuyakwenza kwezemidlalo kubalulekile ngoba kuyenza imizimba yethu ihlale isendlelni ukuze iyenelise ukuxotsha kumbe ukususa imikhuhlane

Kwezinye izikhathi , silabo ebezempila kahle abathatha amathuba okubana bakhulume lomphakathi bencedisana kwezinye izinto ukuze benelise ukuthola ukuthi umakulomkhuhlane ehlupha isigaba bazwisise ukuthi ingabe yaqala ,njani ukuze benelise ukuthi lowo mkhuhlane bawuvimbe ungaze wamemetheka.

Leli liwofisi likadokotela elilendawo eyenelisa ukuthi uma umuntu ebuya engezwa kuhle ,udokotela laye lo ogulayo bayaba bodwa endaweni efihlakeleyo ukuze akwanise ukuhlola lowo muntu ogulayo kungela bantu ababonayo.

Ehofisini elikadokotela osiza abantu ebahlola lapho kusibakhona lemitshina lendawo efihlakeleyo eyokuthi ayenelise ukuhlola umuntu endaweni esithekileyo.

Ezibhedlela kutholakala insimbi lemitshina eminengi etshiyatshiyeneyo esetshenziswa ngabodokotela, kuleminye imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuzwa indlela inhliziyo yakho etshaya ngakhona lemitshina eyokuthi bezwe ukuthi igazi lakho lihamba kanganani emzimbeni wakho.

Silazo njalo izihlahla zesintu ezisetshenziswa ukuxotsha izinanakazana ezisikhathazayo emagcekeni ethu, lapho esihlala khona. Okunye kwakhona kuyaxotsha noma inyoka, okunye kuyaxotsha noma iminyane into ezinjengazonalezo.

Ezinye zezihlahla ezisetshenziswa emakhaya ikakhulu, ezinye zang'khona ziyatshiswa ukuze zithunqisele endlini, lazo ziyasiza ekuthini uma uziphefumula zihle ziyesebenza lokho okumele zikusebenze emzimbeni.

Imithi yesintu esebenza ekwelapheni izifwa ezihlukeneyo, lamanje leyimithi lokhe isebenza okumangalisayo ezimpilweni zabantu nxa beyisebenzisa ngendlela efaneleyo.

Ngesinye sesihlahla esesintu esitholakala egangeni esiyelapha imikhuhlane ethize njalo ukusebenzisa kwangakhona kuhlukene. Kukhona ukuthi liyagcoba, kukhona ukuthi liyafutha ngawo, kukhona ukuthi uyafaka emanzini unathe.

Ezinye zezihlahla zesintu ezisetshenziswa ekwelapheni abantu zifuna ukuhlanganiswa lezinye zibe sezifakwa emanzini lapho ezizakuhlanganiswa zitshiwe ngemva kwesikhatshana umuntu ebe senatha noma ebe segcoba.

Ngezinye izihlahla zesintu esisentshenziswa ngumphakathi ikakhulu emaphandleni lapho abanengi abayenelisa ukungena egangeni. Njalo ma bezazi izihlahla bayabe bekwazi ukubana ziyasiza ikakhulu umuntu ma ekhatshana lesibhedlela uyakhona ukusebenzisa ukuze uthole amandla uze uyefika emtholampilo usizwe ngodokotela.

Ikhona eminye imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha abantu iphinde isetshenziswe njalo ekwelapheni izifuyo. Kungabe yizifuyo ezibulawa ngamehlo kungabe yizifuyo ezilezilonda kuyabe kusebenza.

Lasesikhathini samanje bakhona abantu abanengi kakhulu abakholelwa ekuthini izihlahla zesintu zibasiza kakhulu ukudlula imithi abayithola ezibhedlela ngakho ke izihlahla bayaziqakathekisa kakhulu.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi lapho umuntu engezwa kuhle kodwa efisa ukusebenzisa izihlahla zesintu ukuzelapha adinge ulwazi kulabo abazaziziyo izihlahla zangkhona ukuze asebenzise esiqondileyo kulesosifo alaso.

Izihlahla zesintu ,ezisebenza okutshiyetshiyeneyo njalo ziyasiza kakhulu. Zikhona ezinye ezokuthi uyachola, ugcobe, ezinye uyahlafuna ezinye ngozihlanganisa lamanzi unathe ukuze usile uma ungezwa kuhle.

Isihlahla uma siluhlaza kakuhle njalo sikhula kuhle. Sitshengisela ukuthi siyathola amanzi ayeneleyo. Sithola ukudla emhlabathini okwaneleyo. Njalo siyabe sithola lelanga elaneleyo. Sibe sesizikhulela nje kakuhle.

Emasimini okwahlanyelwa imbewu. Okubukeka isimila ngemva kokubana yahlanyelwa emhlabathini ovundileyo. Yathelelwa kakuhle yathola amanzi ayeneleyo. Isiphumile yahluma.

Kweminye imithi esilayo eyesintu iyatshiyana ikhona eminye imithi okusebenza amahlamvu kuphela kuzoba leminye esebenza impande kuzoba leminye esebenza amaxolo kodwa konke lokhu kutabe kuyizinto ezisiza abantu ma bengezwa kuhle

Imbali eyodwa eseceleni komduli, oyakhiweyo. Lowomduli uyakhwe ngezitina, njalo kulalotshani obuseceleni. Lamatshe abutheneyo, ngaseceleni khonalapho. Utshani lobo, buluhlaza. Imbali leyo, layo, ngeluhlaza okombala.

Utshani obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza okulembali okutshengisela ukuthi yindawo ena kakhulu izulu yikho izihlahla zihluma zisiba lombala omuhle kangaka.

Silazo ezinye izihlahla zesintu ezelaphayo. Bathatha amahlamvu azo bawawomise bese bayawachola. Lawa mahlamvu esecholiwe ayahlanganiswa lamanzi akhudumalayo ukuze umuntu anathe kunjalo kubesokumsiza.

Silezinye izihlahla zesintu ezacutshungulwayo yilabo abezempilakahle ezisiza noma amazinyo ethu lapho esiba buhlungu. Ungasebenzisa leyo mithi amazinyo ayathula ubuhlungu njalo ngeke liphinde lihluphe.

Ikhona njalo imithi ethengiswa emapharmacy. Eminye imithi isiza ekugcobeni lapho ulezilonda noma ulamaqhubu emzimbeni. Iyasiza ukuze ma kuyisilonda siyawoma siphole kakuhle.

Amabhokisi amabili aphezulu kwetafula. Amabhokisi lawa abhalwe ngamabala ahlukehlukeneyo ngawomuthi lawamabhokisi. Imithi leyi elungiswa ngezihlahla lotshani ukuze isize abantu abagula imikhuhlane ehlukeneyo.

Ngeyinye eyemithi etholakala emafamasi njalo imithi enje ivame ukuba yileyo mithi esetshenziswa ukugcoba kungabe yisilonda, kungabe ngumuntu onyelileyo kungabe ngumuntu olamaqhubu angawazwisisiyo.

Igabha elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu amancane lamakhulu njalo libhalwe umhlobo wamaphilisi eliwathwalayo lokuthi mangaki okugcaza ukuthi amaphilisi angabangawe ngqondo okwenzela ukuthi umuntu ahlale ingqondo yakhe ijulile.

Imbhodlela emhlophe egcinela amaphilisi noma yimithi njalo ibhaliwe ukubana imithi kumbe amaphilisi asetshenziswa njani kulabo abayabe bewasebenzisa

Imithi yesintu evela ezihlahleni lasetshanini, lasempandeni sebephinde bayihluza bahlolisisa bayifaka emagabheni. Sebekwazi ukuthi uma umuntu esebenzisa useenzisa kanganani.

Silazo ezinye izihlahla zesintu ezisebenza njengemithi ,lezi zihlahla kulabo abakwaziyo zitholakala endaweni elamanzi kumbe endaweni elobumanzi kuphela.

Zikhona ezinye izihlahla zesiNtu ezilendawo lapho ezingatholakali khona ngoba ezinye izihlahla zesiNtu zitholakala endaweni etshisayo kuphela. Kuzoba lezinye izihlahla ezitholakala endaweni eqandayo kuphela lezinye njalo ezitholakala endaweni elamanzi amanengi.

Ngesinye isihlahla esitholakala emaphandleni lezi zihlahla zisetshenziswa ikakhulu yilabo abakwaziyo ukuqakatheka kwazo, okuyinto yokuthi lapho ukhatshana lezibhedlela bayenelise ukuthi bakusize kulokhu oyabe ukuzwa emzimbeni.

Zinengi kakhulu izihlahla ezisetshenziswa ngabantu ezesintu, ezinye izihlahla ngezisetshenziswa uma umuntu elunyiwe yinyoka noba ngesinye isinanakazana njalo kuhlukana ngokuthi ezinye ziyanathwa ezinye ziyacholwa ezinye ziyatshiswa zigcotshwe lapho oyabe ulunywe khona.

Ngesinye isihlahla sesintu esisetshenziswa ngabantu uma begula. Isihlahla esinje kuvamwe ukuthi kusentshenziswe impande zaso ukuze zifakwe emanzini umuntu abesenatha, uma sokuhlangane.

Izihlahla lotshani, okusetshenziswa ngokwesintu, ukwelapha ezinye izifo esihlangana lazo. Kuhlukana ngokuthi, abanye basebenzisa amahlamvu, abanye basebenzisa impande. Abanye basebenzisa abantwana bang'khona ukuze bazelaphe.

Abazali abathathu abasendaweni yasegangeni. Lapho bengabe bedinga izihlahla abafisa ukuzisebenzisa njengomuthi. Njalo okunye kuyasiza ekuthini ma ungakunatha, kuyenza lomzimba uzwakale uqinile njalo uzivikele kweminye imikhuhlane.

Ngesinye sesihlahla esisetshenziswa ikakhulu emaphandleni. Lapho okungela zibhedlela eduze, abanye basebenzisa zonezo izihlahla ukuqeda lokhu okubagulisayo.

Zikhona izihlahla zesintu, ezinye ezokuthi uma ugula, ungasinatha kanye, uyahle uzwe, ususilile. Kuzoba lezinye eziyabe zifuna ukuthi unathe kumbe kabili ngelanga, okwamalanga amathathu elandelana. Ukuze uzwe, ukuthi ususilile.

Zikhona ezinye izihlahla ezisiza kakhulu umphakathi lapho nxa bengezwa kuhle lezo zihlahla ziyehlisa ubuhlungu. Lapho bengakayenelisi ukufika lapho okulabodokotela ukuze babelaphe kulowo mkhuhlane abalawo.

Silayo imithi eminengi esiphila ngayo. Eminye imithi iyaxwathiswa ibisinathwa ikhudumala, yikho ukuze isebenze kakuhle. Eminye yangkhona kusebenza impande. Ziyacholwa zifakwe kumbe enkomitshini ukuze zinathwe kumbe zigcotshwe.

Emakhaya yikho okuvame ukutholakala imihlobo lemihlobo yezihlahla eziyimithi ezisetshenziswa ngababantu abagulayo njalo emakhaya kuvame ukutholakala abantu abakwazi imithi eminengi kakhulu.

Silazo njalo ezinye izihlahla ezisebenza kakhulu zimanzi njalo ezinye zisebenza uma ziwonyisiwe. Ezinye zangikhona ngezisebenza kakhulu uma zitshisiwe sokusiba ngumlotha. Lowo mlotha selingasebenzisa kumbe ukugcoba ezilondeni

Kuqakatheke kakhulu ukuthi uma umuntu efisa ukusebenzisa umuthi ngendlela yezihlahla zesintu adinge umuntu ozaziyo lezo zihlahla ukwenzela ukuthi angaze wathatha izihlahla ezingayisizo ngoba ezinye azilunganga ukuthi umuntu azisebenzise .

Imithi yesintu ivame okusetshenziswa ngabantu abadala ngoba abancane abasanda kuzalwa kwesinye isikhathi singabe ibaqinela kakhulu okuyinto engacina isenza bagule .

Silazo ezinye izihlahla esisetshenziswa into ezinengi ngumphakathi emakhaya bakhona abavame ukuthi ezinye izihlahla bayazihlanyela kanye lemagcekeni abo ukuze ziyenelise ukuxotsha izinanakaza ezinjenge nyoka njalo okunye bayatshisa ukwenzela ukuthi uma ekhona ogulayo uyaphangisa ukululama kuleyo mkhuhlane.

Ngesinye sezihlahla ezesintu ezisetshenziswa ngumphakathi kanengi nengi lezi zihlahla zitholakala egangeni njalo ziyasiza ukwelapha izifo ezinengi. Silayo eminye imithi eyokuthi uyachola ubusuthontisela amehlo kumbe uthontisele endlebeni kusize kakhulu.

Silabo abantu emakhaya abasiza kakhulu umphakathi ikakhulu uma ekhona ogulayo bayasebenzisa izihlahla zesintu ukuze umuntu ayenelise ukuthola amandla okuthi ayefika esibhedlela lapho azabonwa ngudokotela ukuthi ubulawa yini besebemsiza.

Okunye ukudla kwesintu okutholakala ezingadini kanye lasemasimini kungumuthi kakhulu ngoba imizimba yethu ikwamukela kuhle ukudlula okunye ukudla osekusibakhona kulezi insuku, osekukhuliswa ngeminye imithi engalunganga.

Zikhona ezinye zezihlahla ezitholakala emaphandleni .Abadala bayazi ukuthi kulezinye izihlahla okumele umuntu angahlalahlala azidle ukuthi uhlale uqinile njalo uvikelekile ekubambeni imikhuhlane.

Eyinye yemithi yesintu esilayo ,ifuna ukuthi uyisebenzise ukwazi ukuthi usebenzisa ini. Ngoba ma ungayisebenzisanga ngendlela efaneleyo ilakho ukuthi ikulimaze ngokuswela ulwazi .

Ezinye yezihlahla zesintu esetshenziswa ngabantu abanengi emhlabeni. Lezi zihlahla zisebenza kakhulu ekuqiniseni imizimba lokuyelapha eminye imikhuhlane engabe ihlasela abantu.

Ngezinye zezihlahla lembali ezisetshenziswa okwesintu ekwelapheni abantu abangezwa kuhle kanye lezifuyo zilakho okuzisizayo okuvela ezihlahleni.

Abanye imithi yesintu abayithandi ngoba bona bathi ngeke bayenelisa ukubakwazi .Ukuthi kumele basebenzise isiphimo esinganani ngoba bayesaba ukuthi kwesinye isikhathi usungadlulisela isiphimo kuphinde kukuhluphe.

Silabo abanye abantu esiphila labo abathatha inhlanyelo eyezihlahla ezinye abazaziyo ukuthi ziyasiza ekuqedeni ezinye izifo njalo ziyehlisa lobuhlungu. Bayathatha bayehlanyela emagcekeni abo ukuze bebe besenza besebenzisa mihla namalanga lapho besizwa bengaphilanga.

Izihlahla zithenjwe kakhulu ngumphakathi okwesikhathi eside,. lamanje banengi kakhulu abantu abalokhe bekholwa ukuthi zona ziyasiza. Lamanje abanengi bahlala belazo ezinye eziyabe ziwonyisiwe zisendlini ukuze lapho bengezwa kuhle bazisebenzise.

Izihlahla zesintu sizithandela ukuthi ezinye zilula ukutholakala njalo lokuzisebenzisa kwakhona kulula kakhulu ngoba uyasebenzisa uzibone ususilile ngemva kwesikhathi esincane

Ezinye izihlahla kumbe izilimo esizitholayo engadini kumbe emasimini ziyasiza kakhulu, ezinye ngeziphekwayo ezinye ngeziwonyiswayo zicholwe besesizazisebenzisa sibilisa amanzi kumbe sikufake emanzini besesiyanatha ukuze kusisize.

Imithi eyesintu, eminye yangkhona abakwazi kakuhle bayayithatha isamanzi bayiwomise sebesiyayithengisa emkambo ukwenzela labo abayidinga emadolobheni bayithole.

Emakhaya kulapho okutholakala khona imithi yesintu ngoba kulabantu abaphila endulo abayaziyo imithi ngokusebenza kwayo langendlela ezingakhona.

Ibhobola elisemasimini, eselikhulile njalo lapho elikhule khona sokumele kucentwe ngoba kulotshani obuluhlaza .Utshani lobu buyayenza ibhobola lingakhuli kahle.

Ngezinye yezihlahla ezisetshenziswa ngabantu, ukuzelapha uma bengezwa kuhle. Abanye bayathatha amahlamvu bawabilise, basebefutha ngawo. Abanye bayawachola amahlamvu, abanye bachole lempande zakhona. Bakusebenzise njengomuthi, ukugcoba kumbe ukunatha.

Isithelo esilokudla okwaneleyo, esikudingayo emzimbeni yethu. Esiv7thiweyo, njalo absnye balokusebenzisa intanga yaso, ukuzidla. Bathi zingumuthi omkhulu kakhulu emuntwini. Lalapha ngaphansi kubonakala kulendaba encane. Engabe ichaza kabanzi ngalesisithelo.

Kule sihlahla esiluhlaza. Isihlahla lesi siminyene. Njalo ekuminyeneni kwaso kuchaza sile mbali ezilembala yaso. Kube sokusiba lendatshana encane ngaphansi kwaleso sihlahla. Indatshana le encane ingabe ichasisa mhlawumbe indlela ishlahla esisebenza ngakhona.

Ngesinye sezihlahla ezisetshenziswa okwesintu ukwelapha imikhuhlane engakhona ukusiwela ekuphileni. Zilendlela yokusetshenziswa kwazo. Abanye basebenzisa amahlamvu, abanye impande abanye abantwana.

Silazo izihlahla zesintu ezisiza kakhulu abantu abangezwa kuhle kumbe abagulayo, ezinye zezihlahla uyazihlanganisa lezinye ukuze zienelise ukusebenza ngendlela efaneleyo.

Izihlahla lemithi okwesintu okuthengiswa endaweni eyodwa, okuyizinto ezisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo, njalo lezizinto zithengiswa ngabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani.

silazo izihlahla eziyimithi esiidingayo ekuphieni kwethu kodwa lezi zihlahla zilabantu abazaziyo ukuthi zisebenza njani njalo zisetshenziswa ukwelapha ini

Silazo izihlahla ezinengi ezesintu ezisiza kakhulu ukwelapha izifo ezinengi esihlangana lazo ekuphileni njengabantu kodwa zidinga ukuthi ubekwazi ukuthi yisiphi njalo sisebenza njani.

Zinengi kakhulu izihlahla ezisetshenziswa ngabathu uma begula. Ikakhulu emaphandleni lapho okungela zibhedlela noma lapho izibhedlela zikhatshana khona. Bayabe bekwazi izihlahla ezelapha izifo ngokutshiyana kwazo

Izihlahla zesintu ezisisizayo ekuphileni kwethu mihla lamalanga njalo phansi kwezihlahla lezi kubhaliwe indatshana encane engabe ichaza ukuthi izihlahla lezi uzisebenzisa njani.